Ghanho ghaligho abaana bana nga bava maadhi era nga bonabona be twise obudhomolo emberi ghaibwe eriyo abaana babiri abe mereire yo era nga engila enho kumbali kwayo kuliku ekigiinzi nga aye kiliku nhe busubi subi ebya meraku.

Wano ghaligho amadhuuka era nga amadhuuka gano mulimu agatundha soda, ghaligho neghebatundha obwiito. Ghaligho n'eidhuuka eri tundha ebyokozesebwa nga mukuzimba omuli sementi n'ebidhumu mwabamu n'ebidhomola byalangi. Kumbali wano ghaligho n'emmotoka eyemeraire agho era nga ghansi ghansi wano ghaligho pikipiki edhipakinze agho n'akagaali.

Ghano ghaligho abantu basatu nga ghaligho abaana abalenzi abato babiri ghabagho nho mu ghala eye golweire ate nga agemye kwitama nga yeghumbye.

Wano ghaligho ekibuga, ekibuga kino nga kilimu emmotoka ghedhilindhira abasaabaze ela nga edhisingamu bungi ni dhi kamunye. Kumbali gh'ekibuga wano ghaligho amayumba mabitirivu ela nga agasinga bungi ga dhigoloofa.